Omushaija n'omukazi , omukazi ajwire ebiraahure bari ahaiguru y'emotoka omu maisho gaabo harimu omushaija eyereerize ebendeera hariho nana abantu abandi

Aba n'abakazi babiri beine omwana nibaguza omudara, aha mudara aho haruho ebyokurya by'emboga ezikwiragura nka kabegi, enyaanya , obutunguru .

Omukazi ariyo naguza ebintu eby'ahamudara gwe akwitse akavera ariyo napumira owija kugura.

Eri n'eiramizo omu maisho tirikombekirwe gye okuhwa. Hariho abantu nibaryombeka nibarimariira. Enyima y'eiramizo hariyo omuti muraingwa.

Aka n'akatare ak'ebyokurya akarukuguzamu emboga n'ebindi bintu ebiturukukoresa ahaka.